Namibia oshilongo oshiwanawa shina uushitwe wa opala. Shina oondundu muna omilonga noshowo iinamwenyo yomaludhi. Aatalelipo mboka hayeyamo kehe esiku oyo uumbangi.

Onkanga yimiitekulwa namwenyo mbyoka yina onyama ontoye kaa kuna we. Omuntu oha vulu okutekula oonkanga dhe etadhi ningi odhindji elela etedhi landitha po, opo a mone iiyemo yokumwetela po sha.

Kiitopolwa yimwe moNamibia unene mbyoka yo monooli, aantu ohaya fulu uukanala mboka hawu kwatha okutondokitha omeya okuza momilonga. Omeya ngaka ohaga longithwa okutekela iimeno momapya noshowo moofaalama dhiikunomwa dhoka dhili popepi nuukanala. Omeya ngoka haga tondoka muukanala, ohaga longithwa unene pethimbo lyokwenye noshowo momimvo dholuteni.

Ope na ominino dhoka hadhi fulilwa mevi nohadhi kwatha okututa omeya okuza koonzo dhi ili nodhi ili unene pethimbo lyokwenye. Nominino dhika ohadhi kwatha aanafalama oshoka ohaye dhi longitha okutekela iimeno oshowo iikunomwa yawo momapya.

Omiti dhimwe ndhoka hadhi adhika moNamibia ngaashi: omisati, omipopo, omumboho, omutundungu nosho tuu, ohadhi longithwa okweeta po iinima ngaashi: iitaafula, iipundi, ooshini nosho wo omihi.

Omvula uuna ya temuna, ethimbo lyomuloka e tali tameke aanamibia oyendji mboka ye na omapya ohaya tula ombunda moshihwa e taya tameke okulonga omapya gawo gwetemo ogwetemo, gwambakumbaku ogwambakumbaku.

Esiku nesiku aantu otaa tetepo omiti molwa omalalakano ga yooloka. Yamwe ta ya tungu omagumbo, tamwe ta ya ningi omahala guu lithilo nosho tuu, noshilongo osha mbugapala. Omukwashilongo omwaanawalye ngoka ha trike omiti mbali ku kehe omuti ta tetepo.

Oondando dhiikulya kadhi na siku inadhi ya pombanda. No molwashoka aaNamibia oyendji oya tokola noya kunu iikunomwa yawo unene tuu iikwamboga, mbyoka hayi ya kwatha oku eta po iikulya noshowo iiyemo.

MoNamibia omuna ohayala ogendji gokwiyuvithila nawa, gamwe ogatungwa mombuga, gamwe ogatungwa momilonga, gamwe ogatungwa moondundu. Omuntu eli po atala okatango shotakapiti nenge shotakaningine.

Oondjugo dhokulala odhindji moNamibia unene pomahala gomatalelopo odha ningwa noohozi nelalakano okunana aatalelipo unene tuu mboka ya za kiilongo yokokule hoka ihaaku monika nando oohozi.

Uunafaalama ngaaashi ngeyi owa yelwa yelwa, niilonga oha yi pu mbala molwa elongitho lyomashina go paungomba. Omashina ngoka oga ndulukwapo paunyakwa no malalakano giilile, gamwe ta ga kunu, gamwe ta ga teya, go gamwe ta ga helele woo.

Muuyuni wotekinolohi iilonga unene mbyoka yomomapya oya ninga iipu, oshoka ngashingeyi okwa ndulukwa omashina gopashinanena ngoka haga longo po iilonga mominute omishon'eelela, oshiholelwa kapuna we okupapula omuntu to ehama ombunda ndee topushu oshoka oombakumbaku oyo taapulula ngashingeyi.

Uunafalama wondjuhwa owa tali kako dhingi ngele tashiya poku eta iizemo yili nawa muyuni wongashingeyi. Aanafalama mboka haya tekula ondjuhwa ihadhi landitha ashike onga osheelelwa, ashike oha mono ko wo omayi ngoka ga pumbiwa momagumbo esiku kehe. Yamwe nokuli omayi ohayega tendulitha komashina e ta landitha uuyuhwena.

Una omvula yaloka omahanawuko nefundja etali taakana omilongo nomilonga lyuuka momikunda, aanegumbo oyendji ohaya fulu uundama pomagumbo gawo. Nomuundama moka ohaya kwatelemo oohi. Noohi dhoka ohayedhi longitha onga osheelelwa noshowo ohayedhi landitha po opo ya monemo iiyemo.

MoNamibia, aantu mboka yi ilongela uunamapya nuuniimuna, ohaya kwashilipaleke kutya iiyamakuti nayo oya silwa oshimpwiyu oshoka oyo yili onga onzo yoshimaliwa dhingi oshoka ohayi nana aatalelipo moshilongo shetu.